Uuna aantu yakwata oohi ohayedhi tanda nawa noombele tayedhi tandele kombunda, nokonima shoyamana okudhitanda ohayedhi yogo momeya gomongwa yawape okudhi aneka dhikukute. Oohi dhakukuta oontoye nayi.

Uuna aantu ya kwata oohi momeya nenge momeya ngoka ge etelelwa kefundja . Ano oha yedhi kutha etaye dhi yogo nehekevi opo omayeye agehe ngoka haga nika nayi noha ga thenunuka ga zeko mbala.

Oopoloyeka dhoondjuhwa ohadhi kala dhina omatungo gatungwa nawa gena uukololo opo ondjuhwa kehe yikale mokakololo kayo. Ohamukala wo muna uukololo mpoka hapu gwile omayi ngoka taga valiwa koondjuhwa. Uukololo mbuka owuli nawa oshoka ohawu ningi omayi gatatu kehe.

Aanafalama mboka haya kunu moofalama oonene omanga inaya tameka oku kuna iimeno yawo. Ohaya fulu evi nawa etaya li ningi lyi kale moludhi lwoofoola ndhoka oondendeka nopokati koofola mpoka opuna omukweyo goku kala taya ende miimeno yawo.

Oofalama dhimwe ohadhi kunu uuyimati mboka uutiligane ,uuyimati mbuka uushona lela ohawu kala uutoye lela ano uuyimati mbuka owu hole like kaantu oyendji uunene ngaa kuunona mboka uushona .

MoNamibia ohamu adhika oongeleka dhatungwa momalupe nomomalwaala ga yooloka. Oongeleka ndhika kala ne dho ELCIN, KATHOLIC, EGLIKAN nadhimwe odhindji.

Aatekuli yoohi ethimbo limwe ohaya kwatwa kohole nohokwe yoku kalekapo noku kala noohi dhawo sigo ethimbo ele ano inaya hala okudhi dhipaga oshoka oya tameka okudhi hola.

Aatalelipo okuza meni nenge kondje yoshilongo uuna taya ka talela po mombuga ohaya longitha oohauto ndhoka dhoobaki. Oohauto ndhoka dhoobaki odha kola, oshoka ihadhi tyuulile momafululu dha fa ohauto ndhoka oonshona.

Omambakumbaku ngoka haga pulula oha ga kala ga longwa okuya omatemo gomaludhi ga yooloka noga yooloka ano omatemo ngoka haga vulu okutulwa komambakumbaku ongaashi omatemo gomangalo nenge omatemo gomasindo.

Aanafaalama oha ya sile iimeno ya wo oshimpwiyu. Shika oha ye shiningi no ku kala ta ya ende miimeno yawo ke he siku, opo ya tale mbyoka ta yi mene nenge mbyoka ya sa, nenge mbyoka ya kwata kuumbaambala opo ye wu kutheko.

MoNamibia oha mu adhika ondoolopa ndyoka ha yi ithanwa oRuacana, koRuacana oku na egwo lyomeya ano noyendji oha ya yi katalelapo ondoolopa ndjika, opo ya ka tale nkene egwo lyomeya lyili nomeya ha ga kala taga fuluka noku tondoka nawa.

Oongeshefa ndhoka hadhi landitha oohi hadhitekulwa ohayedhi kala yedhi kwata nawayedhi tula muuplasitika moka mwatulwa uumeya tayedhi mangele mo ano opo dhase nalandi ohaya hogolola oohi ndhoka yahala.

Uuna omeya gomefuta gakwatiwa koombahiteli dhasha unene nga komagadhi ngoka haga zi mppmbawutu shino ohashi shipaga iinamwenyo yomefuta unene ngaa oohi ano ohadhi adhika dhili kombanda yomeya dhisila.

Uuna etango tali piti nenge tali ningine, ohali kala tali ulike olwaala lwafa ombinzi, ano lwa tiligana kashona. Nongele oweli tala lili koshinima, ketungo, kondundu nenge komuti, ohali kala lya tiligana.

Aanafalama ohalanda uunete womaludhi ga yoloka mboka opo yewudhike mofalama dhawo uunete mbuka oha wulongo iilonga oyindji ngashi okungamena iimeno mbyoka Inayipumbwa oote dhetango odhindji.

Mothigululwakalo ngwawambo omuna ehala ndjoka halyithanwa ondunda yoshini, mondunda moka oha mutsilwa iilya ohamukala muna oshini nomihi yokutsa iilya opo yiwape yitupe uusila.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa kaatekuli odhi li pamaludhi ga yooloka, dhina omadhina ga yooloka nomalupe gayooloka . Ano opu na oohi ndhoka dhakashiwambo, hapu kala ndhoka oonene noonshona.

Aantu oye hole okuya ya tale omaludhi goohi ngoka haga kala taga tekulwa ano ya tale kutya odhili ngiini, shino oha yeshi ningi opo ya ilonge, yo ya nongonone kombinga yoohi ndhoka hadhi tekulwa.

Mongashingeyi aanafalama oyendji inaya hala oku thigwapo kehumo komeho, ano oyeli taya longitha omashina ngoka, taga longo iilonga dhingi moofalama dhawo, oku kuna noku meneka iimeno aluhe.

Uulamba mboka hawu minikile olundji ohawu kala wa tulwa uumbako kombanda wawo nuumbako mbuka ohawu kwathele uuyelele kawu kale owundji uunene tawu nege aantu momeho oshoka uuyelele owundji owa Nika oshiponga momeho.

Mombuga ohamu adhika omamanya galondathana nomamanya ngaka ogeli omanene nomashona. Ano uuna waka talelapo owuna oku takamitha opo omamanya ngaka waaga lyate epuko goga mboloke geku dhenge wumone oshiponga.

Aapangi otaya kunkilile aakwashigwana opo yakale taya gamene omalutu gawo koonte dhetango oshoka odhanika oshiponga uuna dhaya molutu dha pitilila ,ano otaya kunkililwa opo yakale taya zala omagala komitse dhawo uuna yeli momutenya.

Ethimbo lyokrisimesa olyo ethimbo tali kufuula noonkondo oshoka aantu ohaya kala yalanda oolamba ndhoka dhna uyelele wuna omalwala ga yooloka opo ya tyapule ethimbo lyawo lyokrisimesa ano omahala ohaga kala ganingwa gafule.

Egulu ohalikala lya yela lyaninga embulawu kuna uukogo uushona uuna okwenye taku adha . Ethimbo lyokwenye olyo ethimbo ndoka hali kala lyapupyala nawa ko okuna omutenya ogundji.

Aatekuli yiikwamawawa ngaashi oombaka noondjuhwa, ethimbo lyo ngulonene uuna okatatango ka pita nawa ngeyaka, ohaya ka tala iikulya yiikwamawawa mbika opo ye yi hawaleke, ano, oyena omukalo ngoka haye yi ithana opo yiye yilye.

Ngele iilya ya yungulwa nenge ya dhengwa nomapokolo, oomeme naakadhona ohaa kutha oontungwa opo ya wape yeyi yele nawa yize oone yikale yayela yo yika pungulwe nawa.

Iilya uuna ya kukuta nawa ohayi tameke okutewa. Ano ohayi tewa noomwele nenge nomakatana. Nokuza mpoka uuna ya tewa ohayi tulwa miiyaha opo yi yutilwe polupale.

Aatekuli yoohi ohaya ka landa iikulya moostola mbyoka ya nuninwa okuliwa koohi ndhoka dhili tadhi tekulwa momagumbo nenge moofaalama dhoohi. Ano iikulya mbika ohayi kwathele opo yi kokeke oohi.

Uuna toka talelapo kombuga, koondundu, owa pumbwa ongodhi yoye yepapula ngele owunasha, shika otashi ku kwathele opo withneke omathano, ngoye wukale wega pungula, wu kiidhimbulukithe nkene shali oshiwanawa shi wamono oondundu lotango.

Omambakumbaku nago ogeya sho ehumokomeho lueya moNamibia ano ihaga longo kolusheno ihe oha ga longo uuna kwa tulwa omahooli omahooli ngoka haga longo kolusheno.

Omatungo gomakuma ohaga tungwa noondhopi no noosamende. Ano aantu ohaya tholoma tango oondhopi dhili pandando nenge pomwaalu ngoka gwa pumbiwa oku ka tunga etungo lyontumba.

Uuna tofala oohembundangele yoye kuundama womeya wopashinanena. Owa pumbwa oku kala toya tala nawa oshoka uundama mbuka owa nika oshiponga. Uuna oka nona kaya kohi yomeya otaka vulu oku sila ko ngele ka keshi oku yoga.

Aanafalama mboka haya landitha oonyanga uuna yedhi kuthako nenge uuna yedhi teya ohayedhi ningi nawa tayedhi wapaleke yedhi kuthe omafo ngoka ogendji dhiwape okuka landithwa nawa ano dhikale dhayela.

Uuna tope oohi dhoye ndhoka totekula uukulya ngele owa londa pokuma pwafa pwa nika oshiponga. Owa pumbwa oku inyenga nawa noku takamitha nawa opo wa gwile momeya, oshoka omeya nago pethimbo limwe nago oga nika oshiponga.

Kooha dhefuta mokati komutenya ohaku kala ku udha omadhila ogendji ngoka go ontama, ano go ontamena oohi ga tegelela oohi ndhoka tadhi undululilwa kooha dhefuta, opo dhi yakule po oohi ndhoka dhi dhi lye po.

Aanafaalama yoondjuhwa oha ya landa oondjuhwa dhoka ontokele, ano oondjuhwa dhomyi. Oondjuhwa dhika iilonga yadho ohadhi vala eyi limwe mesiku, ano ngele owu dhina nande omulongo, ptadhi vala omayi omulongo mesiku.

Oohi odhili pomalushi nomalwaala ga yooloka. Uuna waya kefuta lya Namibia ndele tomono ompito yoku tala oohi ndhoka dhiliko dha yooloka otomono kutya oohi odhilimo lela dha yooloka moshilongo ano opuna ndhoka dhina omalwaala omayokahi.

Ondjamba oshinamwenyo shimwe oshinene shina omulungu omunene . Ngono hagu ithanwa omunkati omuleleeka . Ohayi gu longitha nee okunwa omeya noku funda mevi kohi yevi.

Uundama woohi mboka uushona ohawu kala wasiikilwa uushipa kombanda opo oohi dhaanuke mo nenge dhaalike mo kiinima mbyoka tayi vulu okudhi lya mo. Ano uushipa mboka ohawu dhigamene kiinima oyindji yanika oshiponga.

Komagumbo gomiti nenge kuushayi uuna omulongo nambali gwa dhenge goku longa. Aamati ohaya piithamo oongombe niikombo opo yekeyi lithe yaa lyemo iilya yaantu momapya.

Uuna waka talelapo mombuga ndele omwaya noshihauto omwa pumbwa oku lamba oondjila ndhoka tamu adha dha ningwa mo kiihauto mbyoka yali yeya oku talelapo. Shika ohashi mu kwathele opo mwaakanene mombuga.

Aanafalama mboka haya kunu iimeno nokuyi landitha po omanga iishona ohaye yi kunine muunayilona mboka uuluudhe hawu landithwa moositola. Shika ohashi ya ningile oshipu, opo ya kale ye shi kutya iimeno mbika oyoludhi luni yo ya wape okuyi landitha po nawa.

Aanafaalama oyendji manga inaaya tameka oku kuna iikunino yawo omvula ndjoka ohaya endithamo embakumbaku. Embakumbaku ndika ohali pulula mo ano oofola dhili melandulathano dhu ukililathana.

Oomboga dhopashinanena ndhoka hadhi kala dhili molupe lwongonga, ohadhu kala oombanawa ngele dhatelekwa. Ano ohadhi telekwa inaadhi tsa lela opo dhikale dhina oonkondo nuundjolowele noovitamine dhagwana.

Omeya gefundja, omeya gamwe haga kala ga yela nawa, ano otovulu oku mona ko kohi kutya otaku ende ohi, nenge okuna shike. Ano naakwashigwana ohaya kala taya kunkililwa opo ya kaleke omeya ngoka ga yela oshoka ohaga tidha po enota.

Uuna to uhala momutenya ethimbo ele owapumbwa okuzala egala ndoka tali gamene omutse goye noshipala shoye komutenya, oshoka oonte dhetango odha nika oshiponga notadhi vulu oku etela oshipa shoye omikithi.

Mombuga ohamu adhika iimeno yomaludhi ga yooloka, niimeno mbika oyili yina oonkondo noya kola lela. Oshoka iimeno mbika ohayi hupu nonando ka puna omeya ogendji, ano oyina omidhi hadhiyi muule dhika tale omeya.

Omamanya ohaga adhika komaala ngoka geli muushimba ano okokuna omamanya ngoka omanene lela geli gashitwa ano galongelwa eshito kutate Kalunga sho ali tashiti ashike kehala lyowambo kakuna nande omamanya.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi tuoe omahini nonyama. Omahini ohaga falwa koofactory etaga ka longwa opo ganingwe omahini goku lya onga oshiyelelwa nonyama ohayi longithwa okuliwa onga oshiyelelwa.

Aanafaalama yamwe ohaa longitha omukalo ngoka gokudhika oothayila kombanda yiimeno yawo mbyoka inaayi pumbwa omutenya ogundji. Shika ohashi yi gamene opo yi kale tayi koko nawa noyaa se komutenya ogundji lela.

Uuna wuli oshinano oshile noondundu, oto hala wutye uunima uushona, ashike ngele owedhi hedha popepi, oto kumwa lela, oshoka omamanya omanene go omaleeleeka shinene.

Aakuni yoohi mboka haya kunu muundama wawo mboka yatunga popepi nomagumbo gawo ohaya mono oohi ohadhi kala oonene lela .

Iihauto oyo iinima yoludhi lwiiyenditho ano yo kutu fala komahala ga yooloka. Oshihauto itoshi hingi owala owuna oku tulamo omahooli opo shiwape oku tameka oku enda.

Aanafaalama mboka haya kunu iikapa oyeli haya monomo iiyemo oyindji oshoka iikapa oyi holike kaantu oyendji. Shaashi oyina oovitamine odhindji ndhoka hadhi tungu olutu nuundjolowele wolutu.

Oongala odho iimeno mbyoka hayi monika nawa una weyi kuna pondje yegumbo lyoye. Ano ohayi kala tayi fuula aatalelipo mboka tayeya okuku talelapo, ano tayi ondodha omeho gawo.

Aanafalama mboka yena iikunino iinene yo matama noonyanga uuna ya teya oha yega pakele nawa moma pakete ogendji, oshoka ohaga kala ogendji shinene ta yeke galanditha koositola dhoka oonene moshilongo.

Mombuga onene yaNamibia ohamu kala mwa kukuta ano mwashungala lela lela. Omwiidhi ohagu kala gwakukuta, gwakukutiwa ketango oshoka ohamu kala omutenya ogundji. Ombuga ndjika ohayi ithanwa oNamib desert.

Omatyofa ogo gamwe gomaludhi giikuutumbiwa, ano ohaga longithwa okukuutumbwa, opo omuntu wuvululukwe uuna wavulwa. Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka yili iipu noyili iiwanawa.

Aanambelewa yomeya mboka haya ziilile koombelelwa ngaashi koNamwater, nenge ko mahangano gomeya ga yooloka. Ohayeya tayagandja omalongo kombinga yesimano lyomeya, na nkene omeya gena oku kwatiwa nawa.

KoSwakopo okuna ehala ndoka lyina oondundu dhafilwa komavi kehala huka uuna aantu yaka talelapo koSwakopo ohaya yiko nomakalambala ngoka haya kahinga kombanda yomavi ohashi kala oshinyanyudhi shili noshiwanawa lela.

Uuna toyi kuushimba tweende mokati kopate wuli moshihauto, otomono oondundu oondeendeka noonene lelalela uuna ngaa ngele ino endako nale komahala hoka. Otokala wakumwa shili nomeho goye ogena okuka la gafuuka.

Ehumo komeho sho lya lyata ompadhi miilongo oyindji ngashi Namibia, olya etelele omashina ga yooloka goku longa iilonga yiili no yiili. Omashina ngaka ogendji ohaga longitha olusheno na ito vulu oku ga longitha uuna kapenasha olusheno

Aatekuli yoohi ohaya ka landa omandoloma nenge omayaha ngoka omanene nene ga shiga ko opo ya vule ya tameke okutekula oohi dhawo momagumbo gawo. Shika ohashi ya ningile oshipu oshoka ohaya kala ashike taya lundulula omeya.

Aantu yomomagumbo ohaya tekula iingulu. Ano ohaya tekula iingulu mbika nelalakano lyoku monamo osheelelwa nosho woo oha ye yi landitha opo yi imonene mo iiyemo.

Mboka ha ya kala yena uundama wa wo momagumbo womeya gokunwa nogo kuteleka, no go kulongitha, oha ye wulandele uunete mboka ha wu kala kombanda, opo omeya kaagakwatwe koombahiteli, ano oongaga adhihe oha dhi thikile kombanda yuunete mboka.

Aakwati yoohi, oya totapo nokulongapo uumbawutu wawo mboka haya kwatitha oohi. Uumbawutu mbuka inawufa oombawutu dhika dhopashinanena hadhi yogithwa momeya nenge hadhi yithwa momeya, ashike owuli wa udhiwa oonete odhindji dhoku kwata oohi.

Uuna totekula oombaka dhoye pegumbo owapumbwa okukala wuna po okandama komeya oshoka oombaka odhihole omeya dho odhapumbwa omeya, ano itadhi hupu naana nuupu uuna kunapo omeya, oshoka kehe esiku odhapumbwa okukala dhekiiyoga momeya.

Ngele owuli wuna oshihauto oho pumbwa oku kala toshi wala shika fendelwe, shoshi ka talike nawa meni nokombanda. Shika ohashi kwathele oshihauto shoye kashi kulupe mbala sho shi kale shili monkalo ombwanawa, kashiye miiponga inahi tegelelwa.

Uuna omvula yaloka lela shinine omvula ndjoka, oondama adhihe ohadhi udha omeya momatale ogendji ohaga udha, ano shino ohashi eta kukale kuna efundja ovula ndjoka. Efundja ndika ohali kunguluka nee moondama dhoka dhuudha nayi.

Aamati komagumbo gomiti pethimbo ndoka haku kala kuudha oondila odhindji ohaya ningi uutenda opo ya tege oondhila ndhika. Ohayedhi tege nelalakano molwa oshiyelelwa nokadhi yakulepo uudhila wadho unene ngaa omakodhi.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa momagumbo nenge muundama womomagumbo nenge shampoka ihadhi koko ashike kudhodhene dhili momeya ngaka oshoka omeya ngaka kageshi ngaka gopaushitwe lyakalunga ano ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya opo dhikoke.

Ookuku yonale nenge aakulu yonale oya li haya longitha omatemo opo ya papule ano ya kune iimeno nenge ya kune omapya gawo. Ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha uushina mboka hawu fulula mo evi lyikale lya thethelekana opo ya tameke oku kuna nawa.

Iimeno oyindji ngaashi iikwamboga niiyimati yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango odhindji uunene, ano shika opo shiye miilonga aanafaalama ohaya tuluka oothayila kombanda yiimeno yawo opo oonte dhetango dhininge ooshona.

Iilumbu naaludhe mboka yena uungwena momagumbo ye wu kuna, opo omagumbo gawo ga kale taga monika nawa ohaya landa ano uushina wokuteta ongwena ndjika, uuna ya koka unene.

Uudhila owundji ohawu kala wa tunga iihadhila yawo, ano omagumbo moka hawu lala, unene pombanda yomiti. Omiti ndhino ongaashi nduno omano ngoka ge na omakwega haga tsana, opo wu wape okulala mo nuudhilona wawo.

Oombwa dhomomeya odha simana oshoka ohamu kuthwa iinima oyindji mu dho. Ohaku kuthwa oshipa, shoka hashi longithwa okuninga iinima oyindji ngaashi oongaku, mo ohamu zi wo omagadhi ngoka haga panga.

Mombuga ohamu adhikwa nenge mokuti kwiinamwenyo ohamu adhikwa oshinamwenyo shoka shina ooniga ondeendeka nayi dho ooshona, oshinamwenyo shino ohashi ithanwa oholongo.

Kegulu ohaku kala oondhila ndhoka hadhi kala tadhi tuka . Ano oondhila ndhoka opuna ndhoka hadhi ithanwa omakodhi nomayimbi. Oondhila ndhika odha nika oshiponga oshoka ohadhi yakula uuyuhwena waantu momagumbo.

Mongashingeyi aanapenzela,a no mboka taya yi mopenzela ya li haya longo mepangelo nenge miilonga yontumba oya simaneka okulanda omambakumbaku. Omambakumbaku ngaka ohaye ga landa, opo ga kale tage ya etele oshimaliwa sho ye li mopenzela.

Aanafaalama mboka yena oongala nenge yena iikunino yoongala ohaya mono oshimaliwa. Unene ngaa pethimbo ndyoka puna iituthi yomazalo gomaguyo oshoka kehe omuvali okuna oku faalela omunona gwe ongala yoku mu pandula.

Ooyene yomambakumbaku ngoka haga pulula pethimbo lyaJaanuali una omvula yaloka ohaya kala yena uumbo moka taya nyola aalongi yawo nenge omagumbo moka yapulula.

Aanafalama oyendji ohaya ningile aanamukunda iigongi nomiigongi muka ohaa kala taa longwa nkene yena okukuna iimeno. etaa lombwelwa woo nkene ano iimeno yasimana okukala tayi kunwa.

Moshilongo shetu ohamj adhika aantu mboka haya dhipaga iinamwenyo kapena epitikilo. Aantu mboka ohaya iyakele mEtosha, ano mokuti kwiinamwenyo yo ya dhipaga iinamwenyo inashi pitikwa.

Aantu mboka haya longo moofambulika dhoku pakela nenge oofambulika dhoka dhi nasha niilandithomwa yontumba, ohaya kala ya zala iikutu tayi ya gamene yo tayi gamene wo iinima mbyoka taya pakele.

Omapulasitika ngoka haga kala gatulwa kohi yoondama ohaga tulwako nomamanya kooha dhago opo kaaga pepwepo kombepo, shika ohashi kwathele opo uuna ombepo tayi tayi pepe omeeya gaakake.

Aawambo ohaa tege iilya yawo yi kukute opo yawape okwii teya. uuna ya teyako omitse dhiilya mbika oha yeyi ndumbaleke momalupale gawo opo yawape yeyi yungule, yeyi yelepo yoye keyi pungule.

Omimvo dhazileko moNamibia okwali tamu holoka no tamuningwa iipotha oyindji yiinamwenyo tayi dhipagwa mEtosha lya Namibia. Iinamwenyo mbika ohayi dhipagwa yi tetwe ooniga dhikalandithwe shoka shili sha nika oshiponga.

Oongaku odha simana lela oku zaliwa komuntu kohi . Ohadhi adhika pomaludhi ga yoolokathana ngaashi ndhoka dhasiikila naandhoka dha ekama ano ndhoka dha siikila ongaashi nee iikapute ,dhoka dha ekama ongaashi iitapa.

Monamibia ohamu fulwa oondama ndhoka hadhi pungula omeya uuna omvula yaloka . Oondama ndhika ohadhi kala dhu udha ngele omvula ya loka lela nomeya ngaka ohaga kalamo uule wethimbo ano gokunuwa kiinamwenyo nonoku longithwa kaantu.

Ongalangombe odho oongombe dhoka hadhi adhikwa mokuti kwiinamwenyo ano oshiyamakuti shika ohashi monika shafa ongombe ashike eyooloko oshina ooniga oonene dho oonde dhatalelathana.

Uuna aantu taya kongo omeya nenge ya ninga omayindilo gomeya ohaya fulile ominino dhawo dhomeya mevi opo ya wa pe ye dhi file. Aantu yokoNamwater ohaye ya ano ye dhi tule omeya.

Omashina ngoka ga li ga etwa po ano sho uuyini we ende tawu humu komeho, nehumokomeho lya ningi olindji olya eta omauwinai ngaashi omwaalu guli pombanda nai moshilongo gwaamboka yaana iilonga.

Mongaashingeyi omashina otaga longo iilonga ayihe. Opuna omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi. Uuna ga teta omwiidhi ohaye gu pakele muungonga wu wape oku kalandithwa kaanafaalama mboka yena iimuna.

Aanafaalama otaa kunkililwa opo yi ilonge iimeno yawo, ya kale ye shi omeya, nenge kutya iimeno yawo oha yi tekelwa omeya ge thike peni, oshoka omeya iha ga kokeke owala iimeno, oha ga vulu wo oku dhipaga iimeno.

Aantu oyendji moNamibia oyehole noyasimaneka iimeno unene ngaa oomeme ano ohaakunu iimeno muumbago wawo mboka hayakala yateta tayewutula tewu tula pondje yomagumbo gawo taakala nokutekela.

Uuna aanafaalama mboka yakuna oomboga dhopashinanena yewete kutya odhapya adhihe oha yedhi teya komatindi gawo taya kuthako omafo ngoka ihaga liwa opo yawape yekedhi landithepo.

Aantu yamwe ohaka londa kombanda yoondundu ano etaya kuutumba kombanda yatale nkene eshito lyaKalunga ewanawa nankene uuyuni watunga. Shika ohaye shiningi owala opo ya tule omadhiladhilo gawo pehala yoya uve nawa.

Aaniilonga yomomahangano ga yooloka oto ya imonene kutya oyomahangano geni , oshoka ohaya kala ya zala iikutu yawo yiilonga mbyoka ya shangwa omadhina gomahangano gawo.

Uuna kwaaludha momagumbo goshinanena moka muna omalusheno aantu ohaya teme oolamba dhawo opo dhi ete uuyelele. Uuyelele mbuka ohawu kwathele opo yamoneko noyalonge iilonga yawo mbyoka haya vulu okulonga uusiku.

Oongeleka odhindji moNamibia odha simaneka olupe ndoka lyomushigakano, oshoka Jesus okwali aahalelwa komushigakano. Ano opo dhi gandje esimano dhalyo kuJesus Kristus ohadhi longitha omushigakano moongeleka dhadho olundji.

Momagumbo ogendji gopashinanena ohamu kala oohofa dhomakuma nogoondhalate. Oohofa ndhika ohadhi gamene omagumbo mwaa ye iinima mbyoka onayi oumbwa okuya mo. Ohadhi gamene wo omagumbo kookalyamupombo.

Uundama woohi wumwe ohawu kala wu na omunino gomeya ngoka hagu eta mo omeya ga yela tapu kala wo pu na omunino ngoka hagu kutha mo omeya ngoka ga ninga mo ethimbo. Ominino ndhika ihadhi ehameke oohi nandenande.

Aakulupe oyendji oyehole iimeno, ano yehole okukala taakunu iimeno nokwiisila oshimpwiyu. Shika ohashi ya kwathele yakala yena shoka taaningi nokwiipyakidhila.

Omashina gongashingeyi ngoka haga longithwa kaanafalama omawanawa shili, ashike pethimbo like a ogena ondilo, oshoka ohaga landwa niimaliwa oyindji go ohaga longo wo kolusheno.

Omashina ngoka geya moNamibia nomuuyuni awuhe ngoka gali taga longo iilonga oyindji ogeli gatula oyindji moluhepo oshoka otaga longo po iilonga mbyoka kwali yena okukala taya longo.

Aakwati nenge aatekuli yamwe yoohi ohaya longitha iikwatelwa mbyoka yoma pulasitika ngoka lela omakukutu. Moka haya tekulile Oohi dhawo, omapulastika ngaka ohaga monikila no to mono kutya omuna Oohi dhi thike peni.

Aatekuli yoombaka uuna oombaka dhawo dhatendula ohaalanditha uumbaka uushona kwaamboka yehole noyena ohweke yokutekula oombaka .Noyendji ohaatekula oombaka onga iinamwenyo yomegumbo.

Aanafaalama oyendji manga inaya tameka oku kuna iimeno yawo, ohaya papula evi nawa, noku li lunga nawa lyi kale lya thethelekana, nokonima ohaya tulamo uuhoho mevi ndika, ohaya tulamo ano uuhoho woongombe, mboka hawu adhika miiigunda yoongombe.

Omashina ngoka goku kuna iimeno omawanawa shili ,ashike pompito dhimwe ogeeta eshonopeko lyiilonga moshilongo, oshoka otaga longopo iilonga mbyoka yali yina oku kala tayi longwa kaantu moshilongo.

Uuna aantu ya mana okuteya momapya gawo ya yungula iilya yawo nomakunde gawo noofukwa dhawo nayilwe mbyoka hayi longwa momapya, ngele oye yi longa oyindji ohaye yi fala komahala gomaulukilo gopaipindi hoka haye ke yi landitha ya mone mo iiyemo ya lande mo iinima yilwe nenge iikulya yilwe.

Aantu mboka yomoomvula dhopokati nenge aakulupe oyehole iimeno , oshoka una yatala iimeno ohayi nyanyudha oomwenyo dhawo ano opuna nga shoka shili miimeno hashi tula omwneyo dhawo pomahala una yeyi tala.

MoNamibia ohamu adhika oopate dhomaludhi ga yooloka omuna opate ndyoka yoteya ano hayi ithanwa opate ndyoka onene tamu kala muna opate dhuuholondo ndhoka hadhi adhika unene komahala gokomagumbo gomiti.

Oombaka iinamwenyo mbyoka yi hole omeya nayi unene, nomutenya ha yiyi momeya opo yi kayoge omeya, ta yi uhala mo ethimbo limwe. Ashike iinamwenyo mbika iha yi vulu okulala momeya. Oha yi zimo owala ee ta yi ka lala kondje yomeya

MoNamibia omuna oondolopa ndhoka hadhi monika efuta ano hoka kwashitilwa efuta. Oondolopa ongaashi, Swakopmund, walvis bay, lundritz nadhilwe oko ano tovulu okuya wukatale efuta.

Mombuga nenge omukale mwambugala muna enota nomwakukuta lela ohamu eshika omagumbo. Ano omagumbo nege omatungo ngaka ohaga lalwa kwaamboka haya longomo nenge gokulalilwa kwaamboka tayeya okutalelapo.

Uuna iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo yatendula, uumbakona wawo ohawu pewa oomuma dhoka hadhi hupuko uuna aantu yahompa, shino ohashi wukwathele oshoka owuli uushona natango.

Omashina ngoka haga kunu nokukokeka iimeno oge na uunongo owundji, oshoka ohaga gamene iimeno kayi kwatwe komikithi odhindji noka yi kwatwe kuumbaambala. Iimeno mbika onuudhigu wu adhe tayi si, oshoka oya gamenwa komashina ngaka pamikalo odhindji.

Pethimbo ndiyaka aantu yeli pokutameka okupulula ano ngele omvula ya tameke okuloka aantu mboka kaayena oombuto ohaya yi komatala opo yeki ilandele oombuto ndhoka taya ka kuna momapya gawo uuna ya pulula.

Ngele iho longo nomashina ngoka haga longithwa kaanafaalama oto kala wu na omaipulo ogendji kutya iimeno mbika ohayi koko ngiini itayi mono oonte dhetango, ashike iimeno mbika ohayi pewa uuyelele komashina ngoka onga oonte dhetango.

Moombuga dhimwe omwa pita uukanala womeya, ano omilonga dhomeya. Omilonga ndhika ohadhi kala dhina omeya unene ngaa ethimbo lyomvula ya loka, nenge kuna efundja, omeya ohaga kala taga tondoka lela.

Uuna omvula yahala oku loka kegulu iikogo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka. Mbyoka yili poku tilahi omeya ohayi kala ya luudha unene nenge ya mbulawula lela wu wete kutya otayi loko paife.

Ngele owuli omulondi go mamanya ano omulondi goondundu, owa pumbwa oku zala iikutu yeku gamena, opo waa kwalwe ko mamanya, ngoye owa pumbwa woo oku takamitha nawa, wu kale wa imanga oongodhi, opo waa gweko ngoye wu teke.

Oondundu odhili pomaludhi ga yooloka na odha etwapo kiinima ya yooloka, ano opena oondundu dhoka dha ningwapo komamanya omanene nomamanya omashona, po opuna oondundu dhoka dha filala molwa omavi ga gongelathana sho ombepo tayi pepe.

Omambakumbaku ogena omatemo gena omayego lela noga kola shinene, ano ohaga vulu oku pulula mevi ekukutu li thike peni nenge ndyoka epuupuuka. Ohaga futwa owala oshimaliwa, opo ga wape oku longa iilonga yago.

Aatekuli yoondjuhwa mboka yena oopoloyeka oonene dhoondjuhwa, kehe esiku ohaya gongeleko omayi ngoka hagavaliwa koondjuhwa dhawo. Aantu ohaya landa oondjuhwa dhoka hadhi vala ashike omayi. Oondjuhwa dhika ohadhi vala omayi kehe esiku.

Uuna wa tokola okuka londa koondundu owa pumbwa oku kala wa zala oongaku dha kola nawa ngoye owuna oonkondo lela oshoka ,oondundu odha silukila dho oondeka otadhi pula oonkondo lela.

Uuna wuwete omeya goye taga ziya nenge wuwete gatopa owa pumbwa okutondokela mbala mbala koositola dhokulanditha iikwanayilona nenge iikwameya, opo wuwape wugapangelithe oshoka uuna omeya taga ziya ohaga ningitha wuka fute iimaliwa oyindji.

Oongombe ndhoka dhomalwaalwa omatokele nomaludhe ohadhi monika nawa paku tala shili. Nomo mambo ogendji mo Namibia ngoka haga longwa aanasikola oongombe ndhika odho hadhi kalamo, ano omathano gadho ogo haga kala momambo.

Omukalo ngoka gokulongitha ominono dhatakana noofola dhiimeno mbyoka wakuna mofalama ohadhi tulwamo nomanga iimeno inayi tameka okumena omanga shampa wamana okuyi kuna.

Oombaka odho oondhila dhp pevi ndhoka oombwanawa nohadhi kala momeya. Mokudhi tala kwadho ohadhi monika dhafa oondhila dhomokuti hadhi ithanwa oonkololo.

Oondundu ndhoka dha shitwa dhi lyaathane popepi, pokati kadho ohapu vulu mu kale mwa pita omilonga dhomeya. Omilonga ndhika ohadhi kala dhina omeya go kunuwa kiinamwenyo.

Aantu mbok yakutwa yaka longe mofalama ohaya kala taya endemo kehe esiku opo ya wape yatale kutya iimeno otayi koko nga nawa nonge pamwe oyitelwa kuupuka mboka wuli hawuli noku dhipaga iinamwenyo.

Oondundu oyo iinima mbyoka nenge iishitwa mbyoka yili iinene yo iileleka. Ano oyili hayi kala yafa yasilukila yo oyuuka mombanda ishewe.

Aatekuli yoohi ohaya tekula oohi okuza kuuhi uushona sigo tadhiya pokati notadhi ende tadhi koko. Uuna dhakoka shinene lela, ohadhi koko tadhi ningi omahi omanene ngono haga ithanwa omapombo.

Aanafaala oyendji oha landa uuhoho mboka haya landa moositola nenge haya landa kwaamboka yena oofaalama dhiimuna. Uuhoho mbuka oha ye wutula miimeno yawo opo yiwape yimene nawa.

Aantu mboka haa longo momahala gomokuti moka muna iinamwenyo mbyoka yi igilila okukala naantu oyeli ha ye yi sile oshimpyiyu nokuyipa iikulya yo taye yi pe wo omiti uuna tayi ehama unene ngaa mbyoka iishona.

Pethimbo lyokwenye ohakukala kwapopyala uunene kuna epyuku tali omuntu wuziye omeya molutu, ano aanyasha nenge aakwashigwana oyendji moshilongo

Momilonga ndhoka ominene moNamibia ohamu adhikwa iinamwenyo mbyoka yihole momeya noyi hole nohayi kala kohi yomeya, ohayi vulu okufudhila kohi yomeya. Iinamwenyo mbikaiinene lela nohai ithanwa oondjamba meya.

Iimeno oyasimana oshoka ohayi tupe iikulya, ano ngele owuna nande oshikunino shoye shomatama megumbo shika otashi kuhupitha opo wukale itoo kalanda omatama kehe esiku.

Aanongononi naamboka haya longo nomashina oya toto po okashina kokulunga omwiidhi. Ano okashina haka ohaka tete omwiidhi take gu lungile mumwe gu kale gu li moofulaha gu wape okulandithwa.

Pomakende gomagumbo gopashinanena ohapu kala pwa opalekwa nawa po tapu tulwa omalapi omatokele nenge gena omalwaaala ga yooloka. Omalapi ngaka ohaga ithanwa omaholdana goku gamena metungo mwaye ontsi nomwa monike.

Aatekeli yiimeno yamwe ohaya longitha uumbago mboka hawu landwa moositola. Uumbago mbuka owu li wa longwa moopulasitika e tawu tholomwa nawa wu na oombululu moka hamu pitile omeya ga ye kiimeno.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna omboloto ndjoka yopamuthigululwakalo. Omboloto ndjono ohayi ithanwa oshikwiila nohayi telekwa nuusila womahangu etashi kangwa momagadhi.

Aakwati yoohi ohaya tege oonete mokati komadhiya dhaandjakanamo. Ano ohaya mangele oonete kiiti mbyoka yakola nawa nokuyi fumvika mevi, opo oonete kadhi gwepo uuna kwaya oohi oonene.

Ethimbo lyomvula yaloka Lela lela oondama ohadhi udha komutwaa lela lela. Shika oha shi kala oshiwanawa oshoka iinamwenyo yimwe ngaashi oongombe ohadhi si enota omvula ayihe ndjoka haashi omeya sho taga ka pwina nomvula oya tameka oku loka.

Oondjuhwa ohadhi tupe omayi ngoka hatu teleke momeya nenge mo magadhi tse tu ga lye. Omayi ngaka ogena oovitamine odhindji, ndhoka hadhi kwathele mo malutu getu.

Momahala ngoka goku talelapo ga tungwa momatungo hamu kala muna uundama uushona. Ohamu kala uuhi wa yooloka mboka wa kuthwa komafuta. Ohawu kala uuwanawa shili nohawu nana omeho gaantu oyendji.

Mongashingeyi iimeno oyindji ohayi koko shiikwatelela kevi ndoka ya kunwapo. Iimeno mbyoka hayi ithanwa omabanana ihayi koko owala mevi shaandoka, ashike oyina mevi moka hayi vulu okumena yo yiwape okutulako nenge oku eta iiyimati iiwanawa.

Oomboga ndhoka dho pashiingilisa, ndhoka dhili palupe lwongonga, ohadhi kala dhina omafo ogendji lela, ano omafo ngaka go kombanda oho ga kuthako, eto ga tema nande omosheelelwa shoye, yo omboga ndjoka hayi hupu kohi, oto yi tete nawa, eto yi itelekele oyo ayike.

Mombuga ohamu adhika unene iimeno mbyoka hayi ithanwa omano, ano omiti ndhoka dhina omakegwa haga tsana. Omano omiti ndhoka ihaadhi tulako nande iiyimati yowala, ashike olundji ohadhi gandja iikuni.

Ngele ngoye omunafaalama ndele kushi kutya oto adha omunino dho kutekela iimeno yoye peni, owa pumbwa oku tondokela poositola dhoochina, nenge poofakitoli ndhoka hadhi lungu oopulasitika, oto adha ominino dhili kondando yombiliha.

Olusheno oshinima shimwe oshiwanawa oshoka ohalu eta uuyelele opo aantu kaa yakale yeli momilemo, yo ya moneko nawa uusiku, ashike pampito dhimwe oluna ondilo ano oluli halu endelele nayi nohalu pula oshimaliwa.

Uuna kuna efundja omvula ndjoka momeya ohamu kala muna oohi odhindji dhomaludhi ga yooloka ano ohamu kala oohi dhoka dhoshiwambo hadhi ithanwa oombukishi hadhi kala dhili momalupe ga yooloka dhimwe oonene dhimwe ooshona dhimwe odhili pokati.

MoNamibia ohamu adhika oondama odhindji dhomeya , noondama dhika odha fulwa po ano opo dhi pungulilwe omeya ngoka taga kwathele aakwashigwana mboka yeli momudhingoloko ngoka. Omeya ngaka ohaga kwathele aakwashigwana yaase kenota osho wo iimeno niinamwenyo.

Methimbo lyongashingeyi unene pethimbo ndoka lyokwenye hakukala kwa pupyala noonkondo, aakwashigwana oyendji unene ngaa aagundjuka nuunona uushona ohayi komahala ngoka gomayinyanyudho hoka haku adhika kuundama wopashinanena wokuyoga opo yi ikuthe uupyu.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo omuna eitaalo kutya ngele omuntu otayi kehala lyokokule nenge puna oshituthi shontumba owa pumbwa okulya onguta. Onguta ndjika ohayi liwa nee ongula onene, hayi liwa oshimbombo, omboga nenge ekaka nondjuhwa

Aantu oyendji monamibia oyehole iimeno shili . Moku ulika ohole yiimeno oha yeshi ningi mokulanda iimeno yawo kaakuni yiimeno ano kaanafaalama. Ohaya landa iimeno yawo omanga iishona opo yeke yi fulile iilambo yeyi kune momagumbo gawo nomoohofa dhawo.

Omeya ogeli haga indjipalekithwa okuza komahala go kokule opo ga wape gaye komahala hoka kaakuna omeya opo aakwashigwana ayehe ya kale yena omeya. Ohaga indjipalekithwa oku pitila mo minino dhomeya dhoka hadhi landwa moositola

Aakwati yoohi sho omvula tadhi ende tadhi humu komeho, yakalamo mehangano nenge mongeshefa yokukwata oohi otaya ende taya iilongo notaya kongo omikalo dhimwe dhokukwata oohi, niilongithomwa iipe yokukwata oohi dhawo.

Ondjamba uuna yaningako omimvo odhindji sho tayi ende tayi kulupa noshipa shayo ohashi ende tashi lunduluka, ano tashi ningi oonyagi odhindji ,omisinda odhindji, notashi kala sha kulupa unene wushi wete lela.

Omukulu gonale okwatile "oshikombo ihashi yakwa". Oshikombo ohashi yakwa oshoka okwiitayelwa kutya ngele weshi yaka otashi ku kombo po meendelelo ank tashi ku hanagula po mbalambala.

Aantu ohaya kwata oohi opo yii monenemo oohi dha gwana ya wape okuke dhi longitha onga osheelelwa yaase komukaga.

Ondjima oshinamwenyo shimwe oshifupi hashi nuka nohashi londo omiti omileeleeka. Oshinamwenyo shika ohashi ulike shi hole okulya iiyimati ngaashi omabanana ngoka haga adhika miikunino.

Oonete dho kuyula noku kwata oohi, odha pumbwa oku kala dhili monkalo ombwaanawa, ano dha tulwa iinima ayihe mbyoka hayi kala koonete, tadhi talika nawa ngele odhina oombululu, opo oohi dhaa pitemo.

Oohi uuna tadhi tekulwa ohadhi kala dhi uvite nawa ngele dhili momeya ga yela nawa. Kaagena oondoya noombahiteli dha sha. Oshoka omeya ngaka ohage dhi kwathele dhi koke nawa dho dhaa kwatwe komikithi dha yooloka.

Mboka yena omilonga ominene lela ano aakwati yoohi ohaye dhi pele mo uukulya opo yedhi tekule dhi kokelele. Yo ya vule yedhi tege mo ,yedhi kuthe mo ye kedhi landithe ya mone mo iiyemo.

Uuministeli wiimuna owa eta po omukalo ngoka go kutula oongombe uupapa komakutsi gadho. Uupapa mbuka oha wu kala wuna uuyelele wooyene yiimuna, opo kaayi yakwepo yo yaa kane.

Iikwamboga oyasimana okuliwa kehe komwedhi nenge olundji. Oyasimana molwashoka ohayi pe omalutu getu oovitamine ndhoka hadhi tu gamene komikithi natadhi tu panga komikithi odhindji.

Unene pethimbo lyuupyu olyo ethimbo ndyoka hali kala lina oomwe lela. Oomwe dhika odha nika oshiponga oshoka ohadhi eta Malaria. Ano opo wu igamene waalike koomwe owa pumbwa oku ilandela oka nete koye koomwe.

Nande omvula oyiloke onene shi thike peni mombuga ohamu kukuta ashike mbala. Ano opuna ngaa oshinima shoka hashi eta ombuga yi kukute mbala yo yi kale yaana omeya ga gwana.

Omahala ogendji ngashingeyi mo Namibia ogeli taga ende taga mbugapala ano taga ende taga shonopala miimeno nomomiti ndhoka dhili mehala ndoka oshoka odha tetwapo kaakwashigwana.

MoNanamibia omuna owala ehala limwe ndjoka li na omatungo ogendji lela go maleeleka shinene go oga londathana nayi nayi, ashike kondje yiilongo oku na omatungo ogendji lela go maleeleka unene go ogendji, googa londathana shili.

Kiikunino yiinamwenyo hoka haku kala oondjamba ndhoka dha dheulwa ohaku kala oondjamba tadhi inyenge nawa dho otadhi ulike iiningwanima iinyanyudhi. Oondjamba ndhika ohadhi kala dhi hole nokadhi na sha uuwinayi wa sha kaantu.

Uuna mwa ka talelapo mombuga, omuna oku takamitha lela, opo mu kaleke omililo kokule, nenge iinima mbyoka tayi vulu oku fika ombuga, oshoka ngele omwa thigipo omililo ota dhi vulu oku pepwa kombepo dho tadhi fike epeya mombuga.

Monalenale okwali kuna owala oopate ndhoka hadhi ithanwa oopate dhuuholondo ndhoka dhatulwa uumanya uushona opo dhiwape dheetwe po. Mongaashingeyi ehumo komeho olili mo olindji moshilongo nonena otamu adhika oopate oonduudhe odhindji.

Ngashingeyi okuna omashina ngoka haga kunu uuyimati mboka uutiligane uutoye wu holike kaantu oyendji. Omashina ngaka ohaga kwathele uuyimati mboka opo wu kokelele, wo wu tuleko tawu indjipala owundji wu wape oku landithwa oshoka owu holike kaakwashigwana.

Aakwati yoohi oyehole oku kala taya lundulula omeya gawo goohi shika ohashi kwathele oohi dhawo opo dhi kale dhu uvite ombili dho dhi indjipale nawa uuna omeya ga kaka oohi ihadhi kala dhu iuvite ombili dho ohadhi vulu okudhipagwa kombakiteli.

Omandama ogendji gomeya ohaga kala ga tulwa othayila kohi tango. Othayila oshinima shimwe sha kola sho ohashi kwata omeya kaga pitemo mugo sho ihashi kakeke omeya nuupu oshoka oothayila odhili pamukalo gwo nayilona.

Iimeno mbyoka hayi kunwa kaanafaalama , pethimbo ndyoka opo tayi koko iishona , ohayi vulu oku ku thwamo mevi yo yi ka tsikwe komahala ga yooloka etayi kala tayi pewa omeya yo opo yi koke nawa.

Okashina ko ku elekanitha evi oke li pomaludhu gayooloka, ano opuna mboka uushona, naamboka uunene. Uushina mboka uuna ta wu longithwa, oha wu kala ta wu ndunduma lela muule.

Aasamane oyo naanaa yi itula muunafalama wokutekula oohi. Onuudhigu wu adha oomeme taya kwata oohi lela, ngele owe ya adha otaye dhi kwata nelalakano taya dhengwa komukaga noonkondo.

Oonduli ndhoka hadhi adhika momahal agokutalelwa po kaakwashigwana nokaatalelipo yokiilongo ya yooloka ohamu adhika iinamwenyo mbyoka ya dheulwa okukala paantu, ano kayi na sha uudhigu naantu.

Omashina gamwe goku meneka iimeno ogeli gena uulamba . Uulamba mbuka ohawuzi uuyelele, uuyelele mbuka kawushi owala uuyelele wowala ashike ohawu kwathele iimeno opo yi koke yiwape oku tulako mbala .

Etango ohali pitile kuuzili lyo tali ningine kuuninginino. Etango oha li uhala ko esiku alihe, mo mokati kuusiku taku tokelwa kwa luudha, kuna owala uuyele tawu zi komwedhi, ngele guli ko ethimbo ndyoka lyomwedhi.

Miilongo oyindji yomuAfrica ohamu adhika oondjuhwa, ano aanegumbo oyendji nenge aanafalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa, oshoka oondjuhwa odhina omauwanawa ogendji ngashi oshiyelelwa no mayi.

Oongombe uuna dha dhipangwa, oshipa shadho oha shi yanekwa, go omushila ta gu tetwako, gu ku kutikwe opo gu vule okulongithwa. Omushila nguka oha gu longithwa koomeme, uuna ta ya ligola no ku tyapula oohango.

Mokuti moka hamu ka talelwapo kaatalelipo yomeni noyo pondje yoshilongo, ohamu kala muna omahala ngoka ga longekidhwa nawa yega longekidhilwa, opo ya wape ya lale po noku kala mo ethimbo ndyoka taya talelepo.

AaGermany mboka ya li moNamibia pethimbo lyuukoloni oya li ya toto mo oondjila dhokuya komahala ga yooloka ngoka ge li kokule naangoka ge li popepi, opo aantu ya kale taya kwatathana.

Aakuni yiimeno ohaya landa uuthayila wawo mboka, haya longitha opo ya gamene iimeno yawo komutenya ogundji nenge koonte dhetango odhindji. Uuthayila mbuka oha yewu landa moositola ndhoka dhaaChina hadhi adhika mo Namibia.

MoNamibia ohamu adhikwa oohotela odhindji, ano konyala kehe kondoolopa okuna oohotela. Oohotela ndhika odha tungwa odhindji odha tungwa odhindji opo dhiwape dhilaliwe kaatalelipo yomeni nopondje yoshilongo.

Aanafaalama uuna yeshi pondola moku kuna iimeno yawo, no yeli ya nyanyudhwa koku ima kwawo, noku koka kwawo, ohaya kutha nduno oongodhi dhawo ndhoka dho mapapula opo yi ithaneke omathano, opo yaka tale omathano, ya dhimbulukwe hoka yaza.

Omvula ngele ya loka shinene lela ohayi loko ya dhiginina sigo omadhiya nomatale taga udha lela lela. Omadhiya ngaka nomatale ngele gu udha ohaga kala nomeya ethimbo ele. Ngoka haga kwathele aakwashigwana niinamwenyo wo yaase kenota .

Uuna oongombe dha dhipagwa oshipa shadho ohashi yanekwa, tashi tegwa shikukute, sho shiwape shilongwe mo nawa. Moshipa shongombe ohamu vulu okuningwa nokulongwa iinima ngaashi omapaya niiteta yokuzala.

Uudhila iikwamawawa mbyoka hayi tuka mombanda muuleeleka, hayi tuka komahala gayooloka. Ano ohayi kala yina omagumbo gawo geli komiti ga tungwa noomwiidhi no nuuhozi mboka hawu ka konga melundu.

MoNamibia ohamu adhika oondoolopa odhindji uunene ngaa dhiya dhagama handiya yuushimba. Oondoolopa dhika ohadhi kala dhina oondundu oondeendeka, onenene, dhina omamanya galondathana dho ohadhi ondodha omeho uuna wedhitala.

Ngashingeyi oonayilona odhili dhasimana oshoka ohadhi longwa iilongithomwa oyindji. Monale iinima okwali owala hayi longwa miiti nomiitenda. Ihe mongashingeyi noonayilona odhili wo tadhi longo iilongithomwa oyindji.

Aanafalama mboka haya kunu omwiidhi ano haya munu omwiidhi ohaya kongo oomwiidhi dha yooloka opo yedhi mune . Noomwidhi ndhika odhi na iilonga yadho yooloka dhimwe ohadhi pewa iinamwenyo dho dhimwe ohadhi longwa iinima ya yooloka.

Thimbolimwe aantu ohaya longitha owala oompadhi dhawo uuna taya ka talelapo mombuga, ano oha yayi ya ka ende, opo ya pepelwe ombepo , yo ya dhewule omagulu gawo nomalutu gawo, ga kale gu uvite ombili.

Onyama yohi oya simanekwa koyendji omolwaashoka yamwe kayena nkene shaashi oondohotola kiipangelo oye ya lombwela ya hulithepo oku lya onyama ontalala . Ano oya pumbwa owala okulya onyama ndjoka yoohi.

Aanafaalama mboka haya landitha iimeno ngele ya koko yili pevi iishona, ohaya kala yeyi tula melandulathano shi ikwatelela komadhina gawo opo yaa kale yili mumwe naalandi ya mone kutya otaya landa yini.

Aakwati yoohi ohaya longitha uunete woku yoga, ano mboka wuli hawu kwata oohi, wuna oka ngonga noka shipa okawanawa, hoka toka imbile ashike momeya, noku ka yoga mo, wu tale ngele omuna oohi.

Mefuta lyomeya ngele omwayi omahooli nenge iinima ya nika oshiponga ohayi vulu oku dhipaga oohi odhindji mefuta. Shika ohashi etithwa unene ngeleefuta lya kakekwa nenge lya tulwa oombakiteli. Ano oohi dhoka ohadhi adhika kooha dhefuta dhasa.

Omambakumbaku ngoka geya sho ehumokomeho lyeya mo moshilongo. Ihaga longo ashike owala kugogene ashike ohaga longo uuna ga tulwa omahooli opo ga vule okumbakula nawa.

Iilya uuna ya koka yili lwopokati, ohayi temekwa oku helelwa opo yaa dhipagwe komwiidhi, yo yi tameke oku koka muule nombalambala , yi wape oku tulako omitse.

Uuna oohi dha tekulwa nawa nodha pewa nawa okulya uukulya wadho mboka hadhi li hawu landelwa ohadhi kala dhi indjipala lela nohadhi kala dhina omalutu omanena lela tadhi vulu okutandwa noku eta po oshiyelelwa shili nawa.

Ombuga ehala limwe lyakukuta, niinima ayihe mbyono hayj adhika mo ohayi kala yakukuta lela. Omiti ndhoka hadhi kala mo ihadhi kala nande dhaziza, aluhe ohadhi kala owala dhina iitayi yakukuta ashike itadhi si.

Oondjuhwa ohadhi kala dhina omafufu ogendji nomalwenya ogendji komalutu gadho. Omalwenya goondjuhwa ohaga longithwa oku ninga uutati, ano haga tulwa koondungu dhuutati, opo wu kale tawu monika nawa.

Eyoka oshinamwenyo shono shanika oshiponga nohashi tilika kaantu oyedhi . Eyoka ngele olyeku hiile uuzigo walyo otovulu okusa mbala nenge wuye moshipangelo ethimbo ele.

Aanongononi oya tsu ompangela kumwe naantu mboka yi ilongela omaungomba opo yatote po omashina ngoka taga meneke iimeno oya tula uunongo wawo kumwe opo ya ete po omashina geli mondjila kaaga dhipage noku yona po iimeno.

Omeya oga simana moshilongo shetu. Oshoka ohage tu kwathele tu nwe tse twaa se kenota. Ano ngele oshinima osha simana osha pumbwa oku kwatiwa nawa nokulongithwa nawa opo shi tukalele.

Iinamwenyo oya pumbwa oku silwa oshipwiyu opo yikale yilipo aluhe kayi hulithepo oku kalapo yilipo, ano ohayi silwa oshipwiyu tayi pewa omiti no vitamine dha yoloka notayi pangwa komikithi.

Omakodhi ogo oondhila dhoka hadhi tuka pombanda, dhihole okuyakula uunamwenyo uushona mboka hawu kala pevi. Omakodhi ohaga yakula iinamwenyo ngaashi uuyuhwena, omazinyo, naayihe mbyoka iifupi hayi adhika pevi.

Onduli oyo oshinamwenyo oshileleka hashi adhika mokuti gaashi mEtosha lya Namibia. Onduli oyina olutu luna omandothi niimboloma ndjoka yina olwaala lwafa olushunga.

Omeya ogo omwenyo , oshoka ogo haga kaleke omalutu getu gena oonkondo taga vuku okulonga nokuya komeho kehe esiku. Owapumbwa okukala tonu omeya okundji.

Aanafaalama yamwe mboka, nenge aniikunino mboka yena uukunino wawo uushona mo magumbo, ohaya longitha uumbago mboka hawu landwa moositola, ano uumbago mboka wa ningwa moopulasitika wo tawu tsuwa uumbululu komulungu, mpoka hapu pitile omeya, opo ya tekele iimeno yawo.

Mongaashingeyi okuna oofakitoli ndhoka oonene dhina sha noku kuna iimeno, ano oofakitoli ndhoka dha tungwa lela dha tulwa iitenda pombanda nopevi, yi wape okugamena iimeno, nominino woo dha andjakanekwa dhi tekele iimeno.

Momatele nomadhiya ngoka ga tondokelwa kefundja muna oohi, ohapu kala omadhila ogendji ngoka haga li oohi. Omadhila ngaka ohaga kala ano kooha dhomadhiya ga ningila ngele taga mono po oohi, dho dhi yakule.

Komahala gomayinyanyudho ogendji ohaku adhikwa uundama womeya mboka wa tungwa noondhopi etawu tholomwa nawa meni. Mbyoka hawu mbwindwa kaakwashigwana unene pethimbo lyuupyu opo yi ikuthe uupyu.

Aanasikola koosikola dho dhopombanda otaya ilongele shinasha nomeya. Ano oku eta omeya kaakwashigwana . Ano ohaya kaninga nee omayidhewulo gawo koombelewa ndhoka hadhi longo nomeya ngaashi oNamwater.

Ekende lyo limwe lyomoohi ndhoka hadhi adhika momeya ngoka haga tondoka ge etelelwa kefundja nenge ngoka ga lokwa komvula ga talama momatale nomuukanala. Ekende ohi yimwe ontoye nayi uuna we yi yotha.

Omwiidhi goluhwati ngoka hagu muwa mombuga momadhiya ohagu longithwa okutunga oondunda ano okutunga omatsali goondunda dhomomagumbo nenge dhoondunda dho moondolopa.

Monalenale omagumbo oga li haga tungwa niihenguti niiti niipokola, ashike methimbo lyongashingeyi omagumbo otaga tungwa noondhopi niipeleki nayilwe wo.

Uuna aantu taya ka talela po mombuga ohaya yi niihauto mbyoka ya kola, ano yoobaki tayi vulu oku enda momafululu nawa, opo kaayi kakatele mo yo yaa dhame momafululu, ano mbyoka hayi vulu oku enda iinano iile lela.

Omamanya ohaga longithwa okutunga omagumbo, omatungo goosikola nogoongeshefa, ano ohaga longithwa opo gakoleke omatungo gaa ihate po nogahangumuke po mbala.

Aakwati yoohi mboka haya kwata oohi momatale nomadhiya omanene ohaya kwatitha oonete ndhoka oonene noonete ndhoka ohadhi ya pula opo ya indjipale koombinga adhihe dhonete yawape okuhila nawa oohi dhawo.

Uuna wapumbwa iikuni yokutemitha, ndele otoyi mokuti nenge pomuti gwontumba wuka tyaye, owa pumbwa okutyaya omiti ndhoka dha kukuta, ano dhina iitayi yasa nale, opo waateye po omiti ndhoka dhina omwenyo natango.

Uuna wahala okukuna oshimeno shontumba nenge okushitsika owa pumbwa oku ninga evi nawa ano toli fulu eetoli thethelekanitha opo wuwape okukuna oshimeno nawa.

Aawambo oyendji oya simaneka oshimbombo nomboga